Ente nyamwingi ezirikutukura ziine amahembe garikwera maraingwa ziri omu muhanda zitiire omushororongo nizitambura ente ezi nizimanywa nka ez'enyankole kandi nizikanya munonga omu burengyerwa izooba bwa Uganda ente ezi nizigumira embera nyingi nka enguha, omushana hamwe n'endwara kandi ni ezomugasho munonga ahabwokuba nizirigamu amate marungi, enyama hamwe n'amasha , empunu hamwe n'amahembe gokukozesa ebintu bingi munonga.

Ekyenyanja kiri omu bganja by'omuntu kyeshamire akanwa kakyo. Ebyenyanja nibituura omu maizi obwire bwabyo bwona. Kandi nibishangwa omu mayanja amaraingwa hamwe n'amagufu. Kandi omwe nimwo birikwiha ebyokurya byabyo. Ebyenyanja biine emigaho mingiaha magara g'omuntu kandi nibiyamba n'aha kufuna sente bwanyima y'okubiguza.

Enjoki eri aha kimuri Kya kinekye eriyo nenyunyutamu omweyangye enjoki nizikunda ebimuri munonga ahabwokuba niho ziri kwiha ebyokurya byazo omweyangye nibimwe aha byokurya by'enjoki ebiri kushangwa omu bimuri Kandi enjoki nizinyangarara ebimuri byaba bitariho